Mía tɔwo le teƒe ɖe le tu exɔ, eɖewo do gakpo kuku, eɖewo do kuku ŋutɔ, eɖewo hã wole kɔ ati kɔ le lia enu dzi, ame ɖewo hã wole tɔ te edzia le xɔ atiawo.

Xɔtulawo wobɔ ɖe teƒe ɖeka. Ɖeka le eƒe akpa aƒoɔu ekpeawo Ɖeka hã tɔ ɖe woƒe nu, woƒe dɔwɔnu ɖeka ŋuti.

Ŋutsu kple nyɔnu kple ɖeviwo le sika ku ƒe. Agba kple atike wo le zam kɔ le ku ekeawo ke be woa kɔ kɔ sika. Etsi kple enuwo wo la za akɔklɔ sika ŋuti.

Azaɖuɖu ɖe edzi, sukuviwo, ametsitsiwo, ame vovovowo tso edukɔa me, woƒo ƒu ɖe ɖeka, nyɔnuviawo wokɔ dzonuwo, eʋeɖulawo kɔ dzonuwo de ekɔ, eɖe ɖe eta, eɖe ɖe asi, wolé takuvi ɖe la asi le giya.

Azi kple ekplɔ̃, kaɖigbɛwo, ati vivivi ɖewo le exɔ ɖe me. Anyigba, woɖo avɔ ɖe anyi.

Srafowo bɔ ɖe teƒe ɖeka ke be wobu woa nɔvi ɖeka. Ame am eve tɔ te ɖe nu si, ame woame ade tɔ te ɖe woaƒe miãsi ke be wole do dzáa na woa nɔvi.

afɔku ɖe yidzi amowo kplɔ amowo va ekɔdzi amoɖowo le favi amoɖowo kɔ enuwo dɔ nume amoɖowo dó afɔkpa gãwo ati kple enuowo ke ekɔadzi

Nyɔnu woame ene wo wota avɔ le nu ʋe me, wo wɔ nu ʋee, ame ɖewo kɔ dzonuwo kɔ de kɔ, ame ɖewo kɔ sika ƒe dzonu wo de kɔ, am ɖewokɔ sika alɔtinu kɔ de asi ŋuti.

Ŋutsu woame eve tɔ te ɖe ati ɖe dzi sika kuƒea me. Amewo me, amewo me atɔ wotɔ te ɖe etsi me le klɔ sika, ɖeka. Ame woame eve bla ta, ame woame eve em, ame woame etɔ wo me bla ta o.

Nyɔnu kple ŋutsuwo, nyɔnuwo dzro nu ɖe ta ame ɖewo yi aƒle nu ame ɖewo tsa wotrɔ wa ƒe megbe, mikpɔ eŋuwo kple nuwo le asime ke le fi mile mɔ enuwo yina dzi le asi me.

Fantitɔwo ƒe fia. Enɔ nyi ɖe eƒe zi me. Ekɔ ga sikanuwo kɔ de alɔtsinu. Ekɔ ɖewo kɔ de kɔme. Edzra ɖo ale gbegbe. Yiƒe tsiami ɖo gaŋkui. Ame aɖewo hã le sɔsi le asi.